Ŋutsu aɖe mɔ me tsom. Edo aa.. ee.... awu atalegbe. Eŋu ʋi ɖe tɔ ɖe gbɔ. Ŋutsua ɖe mɔme tsom eyi na ne ƒle ƒe. Ene tɔwo le a.. ff mmm agbadɔ aɖe te. Lototɔ aɖewo hã tɔ ɖe egbe le afi ma. Wodze ɖom le afi ma.

Eŋu gã kple eŋuvi wokpɔ afɔku vevie ŋutɔ, mele bɔbɔe o, amewo le amewo fɔm, bikɔ amewo xɔ abi ŋutɔ, wo ƒoxla le amewo fɔm, menye nya vi kura o, ta ne ..eteƒe menya kpɔ kura o.

Enyilkplɔla aɖe kplɔ enyiwo yina gbeme. Ɖevi woame eve kplɔ woɖo. Avu woame eve kplɔ woɖo. Enyikplɔla ŋutɔ do awu dzɛ, kuku dzɛ. Enyia ɖewo le yibɔ, ɖewo le ɣi. Ɖeviwo le ati ɖe asi hele enyiwo ƒom.

Amewo le ba me le sika kum eye mele bɔbɔe kura o. Agbadɔ le wogbɔ le fi ma. Etsi dzadzam ame eve le xexi ɖe asi. Wodo dzime awu ʋi ye sikula ɖeka hã bla ta dzi klpe woƒe ŋku bia wole sika la kum. Woƒe ŋku bia.

Masɔmasɔ ɖe dzɔdzɔm, sɔhewo ho kple aŋa hegbɔna va ee asrafowo gbɔ ye asrafowo tu agbo ɖe wo ŋu, hena sɔheawo le agboa godo ye le wo nu blem be ne wota si masɔmasɔ ma.

Ɖetugbuiviɖewo wo dzidzɔ kpɔm he wɔ ɖum, eɖo blata, eɖo do dzonu ɖe kɔme, amewo wole wo megbe, le wɔ ɖum kple wo, nasi edzidzɔ kpɔkplɔwo ,atiɖewo le aƒeame fima wole aseyea tsom le wole dzidzɔ la kpɔ.

Le atiƒuƒu gã woame eve aɖewo te, Yevu ɖewo park woƒe ŋu ɖi ke eŋua nye eŋu yi, wo park ɖi, woƒe xɔwo le etame eye yevuawo le atia te wole yaxɔm, ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka woƒe nuɖuɖuwo le kplɔ dzi wo le ya xɔm.

Aŋa aɖe dzɔdzɔm eye asrafowo wova de ɖeviwo kple wonuiwo hekɔ dzo yi na ɖe bebeƒe eye nyɔnuawo wo avi fam, ɖeviwo avi fam, asrafowo le akɔfam na wo le wo nu blem hekɔ wo yina ɖe dzradraɖoƒe ɖe teƒe fafa aɖe.

Exɔtula woame atɔ̃ ɖe le afi ma le xɔ tum. Ame ve le gakpo blam. Ame ɖeka hã tɔ te ɖe ati tre heɖiɔ kuku ɖe ta. Ame ɖeka hã le ŋgɔ ɖaa heɖiɔ kuku ɖe ta hebɔbɔ le gakpo blam le afi ma. Ame susɔewo hã le dɔ wɔm le agame.

Ɖekakpuivi woame eve ɖe lé gagba woame eve ɖe asi, le me kpɔm, ye ɖeka ɖɔ ku…,si kpe ɖe wo ŋuti nye etɔ̃lia heɖɔ kuku, etsi ɖe woƒe megbe, egbe le woƒe megbe, atiwo kple netiwo ƒete le woƒe megbe, meka ɖe dzi be gagbe ya me kpɔm wolea, sikae le me, wole me kpɔm…

Afɔku aɖe dzɔ le du aɖe me eye edzo bibim eye amewo sisim le woƒe agbewo ŋlim, wole du dzi nyɔnuwo, ŋutsuwo, wole du dzi ŋutɔ eye ame ɖewo fɔ woƒe agbawo ɖe ta kɔ le du dzi eye ame susuewo le akpa ma le wo kpɔm ɖaa.

Kɔdzidɔwɔlawo ƒo ƒu ɖe exɔ ɖe me hele nu srɔ̃m eye ŋutsu ɖeka tɔ wo gbɔ le gbe biam wo, le elé nuŋlɔti ɖe atsi, wole nu ŋlɔm, wo nu kom, le nya ŋu ɖom na ŋutsua la.

Ŋudzraƒe ɖe le atsi ɖe te eye nɔnu ame ne tɔ ɖe ŋudzraxa ŋtsi hele nu, asi ɖim le afi ma. Kukuwo, baagi, afɔkpawo le afi ma wo ƒeƒlem eye ame ve ɖewo hã tɔ ɖe ŋgɔ hele wo kpɔm dũu le ke wole nua ƒlem.

Kɔƒe aɖe me, ɖevi woame ene wo zɔzɔm gbɔna womedo afɔkpa o, ɖeka ƒe awu le dzɛ̃, ɖeka ƒe awu le ʋi, ɖeka lé ati ɖe asi le gasɔ kum, agbadɔ ɖe tame ebe wokɔ wɔ agbadɔa.